Ninkura ayi nyɛla bin bɛ zabiri malibu duu mashin shɛli bi ni mali maandi zabiri maa nyɛla zaɣ sabinli ka ŋun maandi zabiri maa nyɛ ŋun pili zipiligu ka kpa ninkpara ka ga nuchee o nuzaa ka o ni maandi so zuɣu ŋo nyɛ ŋun gobi tanpiɛlli ʒiya

Paɣasara nyɛla ban ʒi siliba taha ka di nyɛla bi ku piɛla foli bi shab sola chinchina ka shab yɛ liiga boɣa ŋmahi tii din nyɛ zaɣ titali ʒɛ bi tooni

lingimanima mini sabiilanima nyɛla ban laɣim ka di nyɛla bɛ diɛmdi mi lingimanima maa shɛba nyɛla ban piri namda sabila ka di nyɛ muɣiri ka di kuli nyɛla bɛ gbubila mia din nyɛ zaɣ' karili n-voora

O zaŋla naangbani pobirigu n pobi o noli ka bobi bobga ka paɣiri o nua o nyɛla ŋun yɛ liiga ka zaɣ chichɛla biɛ di puuni tihi nyɛla bin ʒɛ bi nyaanga paɣ shaba nyɛ ban ʒɛ bi nyaanga ka lee ʒɛ kantiŋa ka chɛchɛ buɣum gba ʒɛ dinni

Wawariba paɣa nyɛla zaɣ’ yino ka dabba nyɛ bɛ baayi do’ yino maa nyɛla ŋuni mali zab’ waɣila ka daliŋmɛriba ʒe din ni ka tihi din nyɛ ti’ kara be bɛ nyaaŋa ka bɛ puuni yino nyɛ ŋuni so jinjam ka di ŋmahiŋgbaŋ nyɛ zaɣ’ tampilim

Salo nyɛla ban ʒi luɣ' shɛli polo nyɔhi ni be ka loori din nyɛ din ɡuriɡira di nuu be di ni ka nyɛ zaɣ' ʒee tuntumdiba be di ni bɛ shɛba yɛla neen' sabila ka shɛba ye neen' ʒɛhi

Kodu nima naanzu buhi zaɣ maha ni alibarisa nima kaakaadiro nim nyɛla din pa teebuya ŋo zuɣu ka katawiya din nyɛ zaɣ sabila ku to ʒii zaa paɣaba nyɛla bin ʒɛ dinni shab kpabla bihi ka shab zaŋba pa bi boɣa sapima zuɣu

nachimba nyɛla ban gbubi ghana tuuta bɛ nyɛla ban zaŋ chinchina n-so bɛ shɛhi ni ka bɛ shɛba nyingoya ni nyingokoriti beni linjima ŋun pili zipiligu din nyɛ zaɣ' ʒee za bɛ tooni ka zaŋ zaɣ' shɛli m-piri o bɔɣu mɔri din nyɛ mɔmaha nyɛ din be o nyaaŋa

Kuɣusi din nyɛ din dihi nachiinsi ka dufɛya pa di zuɣu dufɛmeensi din nyɛ zaɣ' kpula n-do tiŋa anfooninima din tabi dikpuna di zuɣusaa nyɛla zaɣ' piɛlli ka dikpuna maa kuli nyɛ din nyɛ zaɣ' tampiliɡim

Girɛda din mali nuchɛ goŋ ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ dozim kuli nyɛla din bɛ bayaɣati ŋo ni di kuli nyɛla din yaari tankpaɣu ko biɛri nyɛla din bɛ dinni ka tihi nyɛ din piɛ n giliba shab nyɛla bin to katalɛm ka ʒɛ katalɛm maa gbunni

paɣaba ni dabba nyɛla ban tam akpaaku zuɣu bɛ nyɛla ban wari kali wahi bɛ nyɛla gbampiɛla ni gbansabila paɣaba maa nyɛla ban ye liiga din nyɛ bɔɣ' bihi zaɣ' sabila ka so chinchina bɛ shehi ni ka dabba maa nyɛ ban ye liiga bɔɣ' ŋmahi ka so jinjam waɣila ka di nyɛ bal' yini

salo ban nyɛ ban ye neen'sabila ka so jinjam waɣila zaɣ' sabila bɛ nyɛla ban gbibi amanka din ŋmahimgbaŋ ŋmani zahim ka kpikpali tihi nyɛ din be bɛ nyaanga katiŋa sa

Baanjira din dihi nachiinsi niraba ni ʒiindi shɛli zuɣu n nyɛri bindi la ka di nyɛ zaɣ piɛlli la bɛ duu ŋɔ puuni ka woodurop din nyɛ zaɣ piɛlli ka di gba bɛ di puuni duu maa dikpuna nyɛla din nyɛ zaɣ tampilim ka laati nyo n bɛ zuɣusaa

Namda shɛŋa bi ni ku dihi nachiinsi nyɛla din panpa tabi zuɣu di nyɛla zaɣ bobli namda nim maa maŋmaŋ nyɛla zaɣ tankpaɣu ka bini zaŋ shɛli dihili nachiinsi maa ku nyɛla zaɣ sabinli biɛni ka zaɣ dozima nim biɛni

Nachimbi nyɛla bin zaŋ bokati nima n siɣi moɣali puuni bokati nim maa shɛli nyɛla silba bokati nima ka shɛŋa nyɛ gbambihi nachimbi maa puuni so yɛla liiga ka di nahangbaŋ nyɛ zaɣ dozim